bootaa xaaxxa maayada eqqida na'iya awa xeelayda de'ay? akka ba huuphiya giigisido giigisoy awa wogaa malatii? ippe guye bagaara de'iyabay i aybee?

Daro dooza qommotuppe guccachchay issuwa; appe ya bagara zo'anaan ekkiya uuttay, appe ya baggara Wolaytta zaafee de'ees. hinikko ya shiiqi ekkiyoode qassi adduqi ekkiyaa zaafekka de'ees.

Miittape keexettida qorqoro keettan Ganatta koyro xeekka marppiya caddiyo woykko hakkime keetta de'ees. Hagappe guuye baggara daro adduussa dozatika deosona. Ha baggara sa'an buuheka betees.

Guyyebaggara doozzaynne korinttiya miittay eqqido sohuwan sinttawuko ha shiiqiyode wolaytta globaliyaa zarphphiyaa luxetta keettaa yaagiyagee erissuwaa xaafiyo saaledan xaafetti uttiis.

Issi wodalla attuma na"ayi eqqis. A sinttankka naa"u guuttaa haasayin cengurssaa darissiyageeti de"oosona. Hageetu giddoppe ya baggaara de"iyagee awa eqotaagee?

issi sohuwan dolida oyddappe dariya doozati beettoosona. Eta miyiyan qasi maatay de"es. Etappe ya baggaara shuchchaappenne heeregaappe keexetida keettay beettes. ha bagaara qasi koorinttiya shuboykka de"es.

xawulaappe oosetida lo'iya saaxiniyan heregay de'ees. ha heregaape ha bagaara ya baggi xeelliyo wode kushshe hiilan oosettida buraabure canccare meray beettees.

erettida yetanchcha wolaytta giddon kummetta wolaytta qonccissiya maayuwa maayidi sitti giidi eqqiis. hhegaa xalaala gidennan ikka qassi beettees.

Wolaytti daro kushe hiilanchchatu soho gididoogappe denddidaagan. ba kushe hiilanchchatu oosetiyaabata oosetees. hegetu giddonkka samppay, zazzare, soroy, tooary alanggay beettees.

Samaye pooxa maayida xarapheezzaa sinttan de'iya oyddu ammano aawati baggay bantta kushiyan gatimaa, baggay bantta kushiyan masqqaliya oyqqidosona. Ettika qassi huuphiyan botta qophiya wottidosona.

Dumma dumma cora doozati de'iyo sohuwan haattay xongettidi duge wodhdhes; hegaa heran qassi daro qommo doozati de'oosona qanttay, adussay, dumma dumma xaletetaw maddiyagetikka doosona; yaa simmi xeelliyode dereeka beettes.

Shuchchaappe oosettida ogiya doonan ya baggaaranne ga baggaara melidanne qassi melennan de"iya maatayi de"es. Ha baggaara qassi adussa doozzati de"oosona. Hini qassi adussi xeelliyode wogfa qorqqoro keettayi de"es.

Kummetta wolaytta wogga maayuwaa maayidda so asati aaway, aayiyaa naa"u naatti de"osona, eta giddon aayiyanne issi naa'aynne miiccees, issi guutta na'ay qassi coo giiddi dees.

Tohuwaan yedhdhiyosa meeray boottawu bido hankkossay qassi qiba canccaridi ekkido caammay beettes. Ha caama qassi daro yeelaganne gastta macca asaay go'ettees.

lo"iya sohuwan galbay bagay kaqettidage qassi bagay sa"anni miccetidage beetessi.

dozaa ayfetuppe issuwaa gidiyaagee paapayay muuzee dees. hegeekka ogiyaa doonan sharaa miccidosan bayzzetiidi dees.

koyrittidi bootabaa boolan zo'o qalamee tiyetidaagee beettees. hegaappe ha simiyode heezu pitaleti amaaratto qaalan xaafetti uttis. wii mii cii yaagetiyaageeti de'oosona.

Wodee haa haa zammaan zammaan yiyo gaasuwan wolaytta wogaa maayuwan dumma dumma oorattabay merettoosona. Hegeetuppekka qassi qantta bolaalee de'ees. I qassi pude baggaara dancco malatiyabata sikettidosona.

Tammu naati maaran yaa simmi eqqidosona eta giddon uddufunati macca naata issoyi attumaagaa. Etappe guyye baggaara adussa doozzaykka beettes. Etappe eta giddon qassi naa"u naati bicaa maayidosona.

gooshettiya adussa kaaame wogga aaho ogiyarra yiidi beetessi appe ah baggara qassi bishkileetiya toggida na"ay haa yiidi beetessi a miyiyaarakka issi attuma na"au yaa biidi beetessi.

Miishshaa maaran kuuridi wottiyo sohuwaani dumma dumma meraappe oosettida puula miishshati beettosona. Eta giddonikka zo'oy, salo malaykka de'ees.

Shuchchan direttida dirssaappe so baggaara xawulaappe oosettiya miishshay de'ees. Ha miishshaassikka meray qassi dulkka zo'o. Ha miishshay bayzziyakko a gatee woyisaa kessanee?

Baaso hagaza immiyageetuppe issuwa gidida kawo oosanchchi ya baggara eqqidoosona; eta guyyenkka qassi banddiray de'ees; ha baggara daro dere asati uttidoosona; baggay huuphiyaan kophiyaa wottiis qooriyaan pooxakka xaaxxiis; ya baggara doozatikka beettoosona

Dulkka zo"o xarapheezzayi de"iypsan zammaana oydee de"es. Pude baggi xeelliyodekka qassi bootta meran tiyettida keettayi lo"es. Hiniini xeelliyode xomppiya immiyagee ayba geetettii?

Qorqqoruwan direttida dirssaa giddon naa''u keettati beettoosona. Ha keettatikka qassi mittaappenne qorqqoruwappe keexettidosona. Eti ciqaa cadetti uttidoson. Ya baggaara qassi dozaykka beettees.

wolayttan xoqqu gi beettiya deretuppe issoy daamota. ha deriya giddon daro asay darobaa zeridi go"ettes. A yuushuwanka doozati daroti de"oosona. Gaashiyaa malatiyageeta asay zeres.

Phiilqqiphphiilqqiyaa qeeri na'iya ba huuphphiya suure giiggissada beettawusu akka qassi huphphiya xeeran gozziddaa qachchada de'awusu; miiccawusu ufayttawusu; kaa'awusu iyo lo'i uttiis.

Wolaytta sooddo toho kuwaasiya dembban wolaytta dichchaa citay hara kuwaasiya citaara kaa'iiddi de'es. Yuushuwakka qassi dumma dumma asay dumma dummabaa maayidi dooddi uttis. Eta giddonkka qassi wolaytta dichchaa maayuwakka maayidosona.

birata dirssai birittido sohuwan ha baggaara issi na7ai ogiyan de7ees. ha de7iya na7ai bolla baggaara salomeera maayuwaa maayidi garssa baggaara karetta bolaliyaa gixxidi i aiba bollan uttide?

Bica maayuwa maayida wodalla gastta bitanee oduwa odiiddi de'ees. Ikka ba guyyeera daro asi de'iyogaa bessees. Ha odi bessoy wolaytta odi bessuwa yaagetettees.

Naa"u yelaga naati haattaa shaafa giddon gelidi haattaa wadhdhiidi doosona; issuwa xeeliyo saatiyan miiciiddi diyogadan beettes; na'anttoyikka aara a matan gididi issippe aara des.

Wolayttan asay ba wogan baayyo medhdhidi xaletettaw go'etiyo daro dozati de'oosona, he dozatuppe issoy shaashsha yaagiyoog de'ees; qiiba adduqi ekkidi hayttay cili-cilliyooge beettees

Wolaytti biittan erettiyo kattaappe issoyi ashuwa. Ha ashoy qassi zo"o asho gidiyooge a dummayes. Han qassi daabboy, oyttay, buddeenay dumma dummabati de"oosona.

shuchchaappe keexettida keettai gal77idaagee de7iyaagaa matan ya baggaara issi keettai de7iyaagaappe ha baggaara gidduwan diyaddirssai aibin diretide? etappe qassi pudo xoqu ote xeelliyo wode saluwaappe duwe baggaara de7iyaagaa sinttai aibe?

guyye baggara wolaytta dungguza oyqqida na'appe ha baggara qophiyaaka huuphiyaan eqqida na'ay de'ees; eta miyiyyan issi na'iyaa pudde baggara bootta maayyada dugge baggara bolalliyaa gixxada wolaytta banddira oyqqada ha simmada eqqaasu.

ichchashu aawati naa"ati boottaa maayen hankkodi karettaa maayedaageeti sintta baggaara de'oosona. eta giddon qiliimidaagee aogaa baggaara de'ii? ha gidduwan de'iyaagee huuphiyan samaaye koppiyiyaa wottaagee ba kushiyan ayba oyqqi uttide?

Qophiya wottida gastta buuchchaama bitanee ba haddirssa kushiyan wolaytta banddiraa xoqqu ootti oyqqidi ba ushachcha kushiyan qassi qiibaa haasayin darissiya miishshaa ba doonan wottidi haasayiiddi de'ees.

Asa gidenashin asa malattiyaage woykko ashanguluuttiya yaagiyoge bolla baggara semeeye kootiya maayidi garssa baggaara bootta shamiziyaa maayidi qooriyan xaaxiyogakka xaaxidi eqqiis. appe guye baggaara bootta goddaykka de'ees.

Ichchashu baaso hagazza imiyagettuppe issiniya maccaro oyddati attumagetta. Ettika wolaytta wogaa maayuwaa maayi uttidossona attumagetti kootekanchiyaa maayidossona.

Ha baggaara qantta doozay beettees. Ya baggaara qassi daro addussa doozay beettees. Hegeetuppe issuwa gidiyaagee muuzeekka de'ees. Sa'an qassi maataay maaraara kumiidaagee beettees.

Ogiya doonan de"iya zambbaa matan dumma dumma doozati de"oosona daashsha doozayi ya baggaara adussa doozayi appe ya baggaara qantta doozaykka de"ees.

Qophphiya wottida ciima aaway deiyosan ara aso aayiyaka deawusu. A naatika deosona. Issi na'aiya qeeri na'aa ba'a uttasu. Etapee ya baggara ahoo genttiyabayka de'ees.

daro deexobaanne gitabaa caaniyo kaametuppe issuwaa gidida kaamee yiidii de'ees. appe ya bagaara qassi caanetida hareti issippe de'oosona.

Guutta huuphphee so geelido daama gastta biitane bollara karetta maayidi garssa baggara buraburiya maayiis. I ba kushiya xaaxidi uttiis. A kushiyan qassi saatee de'ees. Appe guuye baggara dumma dumma oyddene asaay betees.

bootta meraa tiyettida lo77iya keettan guyye baggaara heregay de7ees. hagaappe haashi giyoodekka issi qassi xeesappe duge baggaara maayuwaa maayidaagee beettees ha i maayido maayuwaa sunttay aybbee?

Ichchashu gastta asati malidoi de'iyoosaappe ha baggaara eqqidosona. Ya baggaara qassi wogga adusad doozaykka de'ees. Naa'u naati guyye baggaara de'oosona. Sintta baggaara za7uwaa maayidaagaappe bullaa maayidaagaappe ha baggaara de'iyaagee ba kushiyan i aybaa oyqqide?

Eretida kaaletiyaa aaway ha huuphiyaan kalacha wottiis ikka ba qooriyaan karbbata qachchiis karetta maayuwaa maayyidi ya simmidi xeellees; A huuphekka qassi diccidaage beettees.

wolaytta gidon asay baappe ba wogaappe medhidi go'etiyo daro harggiyawu maadiya xaletti de'oosona. hegeetuppe issoykka koosuwa yaagiyooge de'ees. ikka qassi a miyiyankka daro dozati beetoosona.

guuttaa buuratti ekkiya gadiyan naa77u boorati waaxettidi goettiddi de7oosona. ha baggaara diya boorai qassi bulla ha boorati waaxettidi goyetti wode kadoi de7ees ha kaduwaa xeeran de7iya biittaa goyyiya miishshai aiba geetettii?

Shuchchaappenne heregaappenne keexettida keettaa bollan macca naati banttana puulayanawu go7ettiyo sohoy de7es. Hagaappe ya baggaaranne ha baggaara doozzatikka de7oosona. Pudekko xeelliyode qodi bessuwa ehiya basheekka de7es.

Toho kuwaassiyaa dembban wolaytta toho kuwaassiyaa citay kaa'idi de'ees. Sintta baggaara salo mera maayida na'aay kuwaasiyo bullisiddi de'ees. Ha bullissiyaa na'aay awa citaa na'ee?

asay bana puulayanaw daroba go'ettees; he puulatiyoo miishshatuppe dumma dummabatuppe issuwa gidiyaagee yabbe giiko ba sinttaka asay puulayanaw go'ettees; etuppekka bicca tuchchay karetta gidiyogeeti hagan de'oosona.

Hini baggaara coraa azai de'iyoosan dirssay de'ees. Ha dirssaa giddon qassi issi booray sintta xeeran kaciya wodariyan qashettoogee de'ees. Ha boraassi guyye baggaara bunqqashiyaa oyqqida issi yelaga na'ay maayido kootee meray aybee?

bootta maayuwaa maayida cora asaa giddon sintta baggaara huuphiyaa oyqqida bitanee duge baggaara aybaa maayi uttite ha baggaara qassi ba kushiyan oyqqidi yaaqiya cabiidi deyiyoogee i aybee guyye baggaara qassi deyiya dirssay ayfin direttide?

Wude mehiyaa laaggidi cima bidanee zo'o kootiyaa maayidaagee beettees. Ha miizzaawukka qassi dumma dumma merati de'oosona. Boottay canccareenne zo'oy de'ees. Appe ya baggaara wogga adussa xoqqa dere beettees. Ogiyaa doonaara biiddi be'oos.

Qoodan laatamappe bolla gidiyaa asay keetta qoolide de'ees; asa yuushshuwan uuttaykka de'ees; ya baggara addussa doozay ha baggara keetay de'ees' hinii haassi xeelikko derekke beettees.

So giiddon meehe eqiyoosan zadaluwaa bollan mittay kuureti uttis; issi issi bolla bollan qassi keeshekka de'ees appe ya baggaara koottaykka eqqi uttis bolla baggaara qassi kaami uttis.

Giddo hereg gaxxay xawullapee oosettida saxxiniya giddon dumma dumma kushe hiilatun oosettida de'oosona; hegetikka kushiyaan xaaxxiyoobati dumma dummabat beettoosona; duge baggar qassi Wolaytta dungguzay beettees.

Heezzu asati wolaytta wogaa maayuwa maayidi eqqidosona. Etappe ha baggaara diyagee boottaa dariyaga maayiis. Hankkoy qassi huuphiya dichchidaagee qooriyan pooxaa xaaxiis. Hankkoy qassi huuphiyan qophiya wottiis.

Dumma dumma xawulaappe oosettida miishshata woykko furniicherriya giyooge hagaa keettaa giddon lo''i uttiis, ya bagaara qassi qassi giidi gelliya awa ayfeekka lo'ees, bagaara sa'aykka keehippe lo'ees.

wolayttaa kushi hiillanchchatun oosettiya urqqaappe merettiya hamiishshaa sunttay aybi ikka qassi ameray augi augii qooday woyse appe ya baggaara sirixaammatan de'iya aaho samppa malatiyaagee aybi

mittaa daro eesuwan shibbiya kare meedoossatuppe issoy korchchiya, ayyo guutta aduqqi ekkiya goynay de'ees. qassi oyddu tohoykka de'ees, ayyo huuphe biccatees. a bollay qassi canccaretti ekkees.

attuma naati alleeqettiyoosuwan de7iya qeeri na7ai ba huuphiyaa qanxxsiiddi de7iyaagee appe ya baggaara eqqida na7ai aibaa oiqqi eqqidee? ha baggaara qassi de77iya xawulaappe oosettiya miishshaa sunttai aibee?

ba huuphiyan shaashiyaa qacida ba kushiyan zaabba oyqqida gastta maccaasiya buraabure maayuwaa maayada eqqaas. ippe guyye baggaara carshshaykka beettes. haassidi xeellyode qassi adussa doozati de'oosona.

Samaaye bandraa bollan wolaytta xoqqu oottana yaagiya xuufiya oyqqada yelaga na'iya dees, ha na'y qassi huuphphiya dichchidi lo'iya na'a ikka miicciidi beettees.

wolaytta dichchaa too kuwaasiyaa maayuwaa maayida naatu biddoppe laatamu qudiree zokkuwan de'iyoogee awogaa baggaara de'ii? ha gidduwan qassi gulbbatidaagee duge baggaara ay milatiyaa maayuwaa maayidee kude baggaarakka aibaa maayide?

Dumma dumma mera pesttaliyaan ashshagetiidi de'iyaageeti beettoosona. Biccay, karettay, boottay de'ees. Ya baggaara qassi yessuwan gujiyaagekka de'ees. Ha baggaara de'iyaageti qiiba qiiba guuxxosona. Haga baggaara de'iyaageeri qassi qiiba daroosona.

Gastta wodalla na'ayi ba ayfiya manaaxiriya wottidi bootta maayuwa maayidi karetta bolaaliya goxxidi ba kushiyan saatiya wottidaagee beettes. Appe guyye baggaara wolaytta wogaa keettayi de'es.

Issi maccassiya wolaytta wogaa maayuwa kumettaa mayada naa"u goomawa saykilitiyan uttida ba ayfiyan issi manaaxxiriya wottaasu ippe guye baggaara addussa shuchchaappe keexettida keettay de'ees. Ha baggaara qassi doozatikka beettoosona.

Daro wogan daro wodeppe doomidi asaa issippe shiishidi uttisiya ushshatuppe issoy tukkiyaa. Ha tukke daro go"ay de'ees. So asa shiishshees, kattaa maanawu maaddees. Dumma dummabawukka maaddees.

Qoodan tammanne ichchashaappe dariyaa asati baggay boottaa maayin baggay karettaa maayidageeti haatta giddon biiddi de"oosona. Yaakko aassi xeelliyoode dereekka beettes. Ha bagaara guutta keettiyaakka de"awus.

Asay wolaytti yiidi be'iyoobatuppe issoy Ajjoora soossuwa, ha soossuwan haattay duge xonggetees. Aapoy adduqikka de'ees. Miyyiyan Ya baggan ha baggan shuchchaykka de'ees, doozatikka de'oosona.

oyddu zammana lasttiqe oyddiyan seeraa naagissiyaageeti sintta bagaara uttidosona. eti zokkuwaa haa zaari uttidososna. hini baggaara qassi cora asay baggay utiis, baggay eqqiis. etappe ya baggaara qssidozatikka de'oosona.

Wolaytta odibessuwan issi bitanee maata mera maayuwaa maayidi garssaaba gaara salo mera golaaliyaa gixxidi kushiyaa ba uluwan wottidi eqqiis. ayyo kaqqassi huuphee guuttaa guyyebaa gibbi uttiis.

bootta maayuwaa maayida issi yelaga na'ay haddirsa buwakkuchin aybaa oyqqi uttite appe ha baggaara qaassi zoyo maxaafaa bollan de'iya karettabiyaa i a'bee appe ya baggaara qaassi wo'su naatti de'iyo ona'aa hini baggaara de'iyaagee waani uttite?

wolayttan kawottida kawottuppe ishatamantta kawo gidiya kawo xooni kushe hiilanne wogan oossettiya miishshaappe oosetti Hagan uttiis. ha bagaara qassi galbbay uttiis.

woga aaho shuchcha matan wolaytta qonccisana danddayiyaa maayuwa maayidi bolla bagaara ha baga kushiyan bandiraa oyqqidi ya baga kushiyan tooraa oyqqida na"ay beetees.

Seera naagissiyo keettan cora asati de"oosona. Hegetu giddoppe ya baggaara seera naagissiyaageeti seera naagissiyo maayyuwa maayyidi beettoosona. Ha baggaara qassi dere cora asay huuphiyan shaashshiya qaccidi daro dumma dummaba wottidaageeti beettoosona.

Wolayttan odi bessuwaan erettida woldetsaadiqa tamasgeeni garssa baggaara maata mera bulaaliyaa gixxidi pude bagaara salo malatiyaa maayuwaa maayidi ba kushiyankka manaaxiriyaa wottidwottidi kiisiyaan kushiyaa yeeddidi eqqiis.

Maataa mera qalamiyan tiyetida xarphpheezaa bollan keehi daro al''o aleeqissiya miishshati beettoosona, hegeetikka xaaxeti xaaxxeti uttiddossona, eta miyyiyankka qassi korinttiya immiyageekka de'ees.

Wolaytti ba doona dichchidi diyooga medhdhidi diyooge erissees. Hegassi leemisso gidana mala dumma dumma misenne phalqqeta qaala bessees. Leemissuwassi dalgga giyooge aaho giyooga mise qaalay sawulla garebba giyooga.

wolaytta giddon yetancha geetetada sintta xeeraara beetiya Aberashi Gaaga wolaytta wogaa maayuwa maaayada puulatada beetawusu akka qasi ba qooriyan lo'iyaba wotada ba hayttankka wotaasu.

linqqi linqqiya qeeri na'iya wolaytta wogaa kummeta maayuwa maayada eqaasu. akka ba tohuwan qeeri caamaakka wotaasu. ippe ya bagaara ogee de'ees, y bagaara dozzatikka de'oosona

yelaga na7ai bana polinaayyo ba binnannaa garssa baggaara meedissidi pude baggaara diccidaagee de7ees hana7a i qassi ha baggaara bulla maayuwaa bolla baggaara maayi utties i qassi ha bulla maayuwaappe garssa baggaara ba qooren xaaxidoogee aibee

igatee keehippe al77o gidiyo bootta kaamiyaa eqqaasu. iyyookko qassi oiddu tohoi de7ees. ha kaamiyaappe ya baggaara adusidi xeelli wode aduqqiri beettiyaagee aibee?

bootta xawulaappe oosettiya driihphaa sinttan issi aaway ba kushiyan canggossaa xokku oottiya miisha oyiqqidi haasayees. appe guyyo baggaara dumma dumma asati canxxila oyqqide eqqidosona. Etikka dumma zo'onne bootta maayuwaa maayidosona.

naa"u asati bantta kushiyan kootiyaa oyqqidaageeti eti kootiyaa oyqqido kushie awugaa baggii woy ushachchi woy haddirssi etikka qassi de'iiddi de'iyo doozai aibee ha doozai qassi aibisi maaddii

wolaytta wogaa qonccissiya bootta shuraabiyaa bolla baggaara maayida naati woysee? eta giddonkka qassi wolaytta wogaa pooxaa qorira duge xaaxa uttidaara a wogaa baggaara de'iya hankko na'iyaakka ha baggaara de'iaara ba huuphiyan aybaa wotta uttade?

Sintta bagaara naa'u aawati zhanxxilaa oyqqidosona., issi aaway kazaraa oyqqis, issi aaway ba huuphiyan tookiis, eti ubaykka bantta huuphiyaan dumma dumma qophiyaa wotidosona.

Guyye baggaara daro doozati de'iyo sohuwan issi cima bitanee so medoossatuppe issuwa gidiyaro hariyo oyqqin o qassi medoossatu aakime gidiyagee marppiyan caddiiddi de'es. Etappe ya baggaara gimbbiya geliyo keettayikka de'es.

dumma dumma doozatuppe ayfiya maanawu maaddiyaageetuppe manggoy issuwaa ikka hegaa giddon beettees ya baggaara adussa mitati de'oosa ha baggaara qassi milida maataykka de'ees naa''u bagga miiyyiyan qassi wogga shuchchaappe qellida keettay beettees

Luxetta keettaan xan'iyossay barkka bana danddayidi de'ees. Hegaa issuwa gidiyaagan hagan ichchashshappe dariya naati uttidi xanna'iidi dees. Etappekka qassi bolla baggaara karettaa maayidaageeti garssaara zo"uwakka maayiddosona.

hinin issi asai eqqiis ha baggaarakka naa"u aasada gidiyaageeti de'oosona. ha sintta xeeran issi aayyiya ba kushiyan zaabbaa oyqqada guutta zaafiyo tookkoide de'ausu ha aayyiyaa ba qooriyan xaaxido pooxaa merai aybee?

ya baggaara masoopee xawulaappe merettida oyddee de'iyoosan haakko shiigi xeelliyo deqqassi giigida kumai de'ees ha qumaykka qassi guddeenaa bollan shaatiyan giigidaagee uttiis. ha baggaara unccayqqa de'ees. ha guddeenaa bollan de'iya birataa sunttay aybee?

huuphiyaa bo'ay muumeera miichchido bitanee bulla kootiyaa maayidi uuttaa matan uttiis. appe ya baggaara de'iya daro doozay de'ees. ha doozaa sunttekka qassi i ayba geetettii i qassi aybawu maaddii

Wogga aaho kaamee biyo ogee beettees, appe giddo baggan dumma dumma lo'iya doozatikka de'oosona, haakkidi addussi yaa xeeliyode koorinttiya mitaykka beettees. Ha bagaarakka qassi doozati de'oosona.

bootta haaraaphphiyaa paalanana ekkada de'iyo tohosa toophphiyaa dalgga manttiya wolaytta moottaa marccuwaa shuushshiyo ooso keettay de'ees. eta malaatikka qassi hagaa yuushuwan qassi boottay boottay de'ees.

Hariya gaariya qo"ettida goda caanidi issi yelaga na'ay ogyaara jbiide de'ees. Appe ya baggaara doozatilka de'oosona. Hinikko xeeliyooxe asay kanttees. Wogga shuchchappe keexxettida keettaykka de'ees.

ichchashu yelaga geela7o macca naati wolaitta wogaa maayuwaa bullukkuwaa maayidaageeti bantta kushiyan eti oiqqido xuufee woigii? eta giddon qassi huuphiyan wolaitta wogaa pooxaa qachchidaageeti woisee?

cora asay oge doonan kummidi yaa dugettaa biidi de'ees. baggay zhanxxilaa oyqqis, bagay dumma dumma maayuwa maayis, etappe ya bagaara shuchaappe keexettida keettay de'ees.

Qoodiyodde qoodan laatamappe dariya gastta asatti luxosonna. Ettappe issoy uttiis hankkotti eqqidosonna.

Wolaytta kawottuppe issoy kawo xooni ba huuphiyan kawotetta zawuddiya wottiis.

wolayittan ishatamu kawotuppe wurssettan kawotida kawoy kawo xoona. ikka qassi hagan shuchchaa bollan beettes. appe ya baggaara dozzatikka de'oosona. ha baggaarakka dozzati beettoosona.

shaafay duge simmidi goggiyoosuwan gedekko simmidi aaho zarphphee beettees ha zarphphiyaa bollan qassi isii wodalla yalaga na'ai samaaye kootiyaa maayidi eqqiis ikka baifiyan maxaaxxiriya wottiis.

lo'i keexettidi giigida wolaytta keettaappe guyye baggaara de'iya adusa doozaa sunttay aybee appe qa ha baggaara de'iya melida maataa matan de'iya qantta doozaa sunttaykka aybee ha keettaassi qassi yuushoy aybin dadettide?

Qoodan tammanne ussupunappe dariya dorssati de'oosona etikka so medoosatuppe issuwaa gidoshin baggay qooriya ya ha dumma dumma sohuwaa yeggidoosona. Etappe qassi issoti issoti bantta qoriyan wodoroy de'iyoogeeti de'oosona.

bootta poxaa maida xarppeeza yuushuwan dumma dumma da7i accishshati de7oosona etikka bicai boottai za7onau beetikka de7oosona eta yuushuwan maata mera lo77iya sohaikka de7ees.

Tamanne heezza gidiya yelaga naati de'osonna. Ettikka wolaytta wogaa qonccissiya maayuwa maayidosnna. Ettappe sinttan de'iyagee haatta oyqqiis.

ogiyaa donan duge biidi diya hariyaa gaariyaa goomay woyse appe ya baggaarakka qassi de'iya xaulaappe oossatida miishshay i aybee so baggaara de'iya keettay aybippe keetetti dees.

issi yalaga na'eeranne yalaga attuma na'aara eqqidaageeti na'ay awa xee liiti de'i na'iya ka qassi ba huuphiyan wottidoogee aibaa getetti eti na''ay kaqassi garssa baggaara aybbaa maayidona

daayida wogga aaho ordde doozay de'ees ikka qasi ya baggine ha bagginne ba hayttaa yedetiis appe ya baggaara adussa le''iidi doozatikka de'oosona ya baggaara keettay de'iyaageekka beettees ha baggaara maataykka de'ees

guyye baggaara doozai adussai de'iyo soohuwan walaiytta keettay lo''iyaagee keexettidaagee shuchchan yuuyi uttiraagaassi aahotettai likkiyaakko aykiyo naa gakkanee ayyo qassi huuphiyan de'iyaagee aybee

Woossiyo keettan issi yelaga na'ay zamaana puxxa oyqqiddi pitees. Ettappe qommo bagan dumma dumma doozzatti beetosonna.

Naa"u goomaawa sayikilitiyan naa"u naati ha baggaara uttidosona. Ya baggaara qassi cora naa"u goomaawa sayikiliitee eqqis. Ogeekka qassi qeeri shuchchaappe qanxxetti oosettoogee de'es. Ha baggaara qassi issi na'ay haa yiiddi de'es.

Kawo xoona kuwaasiyaa dembban kawo xoona mattati de'oosona. etikka qassi adile mera maayuwaa mayidi boottaa maayidi gidduwankka qassi issoy zo'uwaa maayidi eqqiis. ha zo'uwaa maayidaagassi huuphphee guye bi uttiis.

abcidee sa7an hiixettidaagaa bollan heezzo ashati zin77idosona. eta giddonkka qassi ya baggaara aayye ha baggaara aawai dees. gidduwan de7iyaara aibaa gidana danddayai?

hiwoti kattanne tukke keettay de'ees. ha tukke keettan dumma dumma qumaa qommoy de'ees. Ashoy, pilay santtay darobay de'ees.

Erettida kaalettiya aawatuppe issuwa gidiya bitanee ba kushiyan qiibaa haasayin xoqqu oottiya miishshaa oyiqqidi haasayiiddi de'es. appe ya baggaara qassi issi asayikka appe dariya asayikka beettes.

Luxetta keettan de'iyaa xana"iyoo sohuwaan daro maxaafati de'oosona. etuppe ya baggaara issi bitanee uttidi xana"idi de'ees. a sinttan xarphpheezzay de'iyaagaa bollan maxaafaykka de'ees.

dumma dumma kattaa asay zereti go"ettiyoosan de"oy duge pude ya bagginne ha baggi qanxxidoogee beettees hagaappe qassi ya baggara dozatikka de'oosona ha biittaassi qommoy aybba qommo

qeerishuchchaappe qanxxerettidi oottido ogiya matan de'iya zo'o kootiyaa maayida na'ay aybaa oyqqidi eqqite appe ya baggaara deyiya xuufekka woiggii ha baggaara qassi duge biiddi de'iya na'aiy aybaa mera maayuaa maayi uttide

Erettida kaalelettiya asati eqqidosona. etikka oydda eta giddon heezati attumaageeta isinniya maccaara eti qassi kootiyaa maayidosona attumaageeta maccaarakka zo'o kootiya maayaassi a ba kushshiyan wode ehido zammana asa gattiyaagaa oyqqaasu.

Yelaga geela"o lo"iyaa na"iyaa ya baggaara dozzati de"iyoosan eqqasu. A qassi ba kushiyan wolaytta banddiraa oyqqada de"awusu. I huuphiyankka qassi lo"iyaa qophiyaa wottada miiccaydda de"awusu.

Kawo miishshappe issuwaa gidiyaabay nu taamariyoo maxaafaa. ha maaxafay taamare keettan imettees. gidoshin ha maxaafaa qassi loyttidi oyqqanawu koshshees. pooshshennan giddon xaafennan suure loyttanawu koshshees.